Nyama yakaiswa mundiro. lne zvegirini parutivi uye madonasi.

Maruva akaiswa muzasi nemadziro. Ruvara nerwegirinhi.

Munhukadzi akarukwa wivhi yakareba mumusoro, hembe chena kumusoro, mukati muine itema ari mutsvuku.

Murume ari kufamba akapfeka hembe yekumusoro netirauzi zvakafanana zvine ruvara rwebhuruu.

Munhurume akapfeka hembe yekumusoro yebhuruu akabata chipanera aine paari kusunga kana kuti kusunungura.

Twumiti twudiki twakaoma uye ruva rine mashizha egirinhi rakabhuruma kumusoro zvakatsvukuruka.

Mugwagwa une tara. Parutivi pane miti inemaruva akatsvukuruka.

Mabhuku, pane akabatanidzwa netuwaya aine ruvara rwakasiyana-siyana kusanganisira girini, bhuruu naakatsvukuruka.

Imba ine musuwo wegirazi uye yakaiswa maketeni ane ruvara ruchena.

Munhukadzi ari kubaya foni yakapfeka masiki. Kumashure kune vanhu vari kufamba zvakare dzimba dzemudurikidzanwa.

Vanhu varikufamba mudhorobha, paine mota dzakamira diki uye zvivakwa zvemudurikidzanwa.

Michero yemhando mbiri. Umwe wacho wakatsvukuruka koita weyero unonzi remoni.

Chonoshandiswa kuboora angava madziro nezvimwe zvakasiyana kana kuti dhirira, riri rebhuruu riine zvitsvuku.

Mumba yokubikira kana kuti kicheni umo makaiswa mudziyo wokurongedzera ndiro yatinoti kicheni yuniti ine ruvara ruchena uye rutema.

Bhutsu nhema dzechidzimai refu, dzakagadzikwa pamatira ane ruvara rwakacheneruka.

Mishonga yekurapa zvakasiyana kusanganisira midzi yakakuyiwa nemiti.

Vari kuita zvemutambo wekurwa vakapfeka zvekaki uye zvichena. Kwoita akarara pasi uye akamutsambirira.

Mugwagwa, kumativi kune huswa nemiti ine mashizha egirini, uye dzimba dzine marata neimwe isina kupera zvakare pane motokari yerudzi rwekombi ichena.

Imba isati yapera kuvakwa. Yakaiswa matayiwuzi pamusoro. Uye kumashure kwayo kune tengi re girini.

Nzungu dzamenywa dzirimurusero zvakare panedzimwe dzakasvuuka ganda.

Pamusika panevanhu varikufamba, vakamira uye vakagara pasi, panaamai vakatakura mbatatisi pamusoro uye madomasi arikutengeswa.

Vanhu vari kutamba bhora. Vakapfeka zvipfeko zvitsvuku zvakanyorwa neyero vamwe zvipfeko zvichena zvakanyorwa nebhureki vachimakana.

Maruva aka neswa. Chibage chatumbuka. Mibhanana muavho uye juraho zvinoratidza kuti zviri mugadheni.

Musika uyo uri kutengeswa zvigubhu zvichena, bhuruu uye girini, matengi ekuisira mvura, mapiki , matemo, tambo nemasaga.

Chimi hombe, muzasi mune tengi regirini rakaiswa pamusoro pechiwakwa chezvidhinha uye nemapaipi maviri, imwe inopinza mvura imwe ichiburitsa.

Imba yakapendwa nekirimu pamusoro ine masabhesita uye yakatenderedzwa nejuraho.

Jurawo rine gedhi dema mukati mune mumango uye imba yakapendwa nekirimu.

Mukomana akapfeka jinhi rebhuruwu ratinoti bvaru bvaru. Kunze kumusoro, ane hembe inamavara mavara. Mukati vhesi chena, muruoko mune wachi.

Hangaiwa nhema ine mavara machena, yakamhara pamarara anosanganisira zvipepa nemagaba.

Bhazi ridiki, riri chena rine mutsara mutema muzasi.

Munhukadzi akapenda muromo nepamusoro pemaziso. Mumusoro makagadzirwa zvebhurauni hembe yekumusoro ichena inemitsara mitsara mitema

Juraho rakavakwa nezvidhinha mukati muine imba uye nemiti ine mashizha egirinhi.

Muti mukuru unemabazi - mabazi akawanda mashizha arimazhinji ruvara ruri rwegirini.